Ngweye omugundjuka? Owu na ombaanga? Talela po ombaanga yaBank Windhoek ndjoka yi li popepi nangweye e to toto okambo koye kombaanga mesiku lyonena ndi.

Ombaanga yaFNB Namibia oya gandja oshimaliwa shithike poondola omayovi gaheyali komitse koAmons Meerkat Early Childhood Development.

Koneka onomola yombaanga . Kotokela oonomola ndhoka hadhi dhenge tadhi ti otadhi dhenge okuziilila kombaanga . Aantu yuulingilingi otaku hololwa yaninga oyendji , yo otaya kongo iimaliwa okuziilila muye.

Kutha ombinga, mokudhana okutatula eyi, lyoEaster day, ngoye wu ikuthile ko oopelesenda ntano, ku kehe shoka wa hala okulanda pethimbo ndi.

Oositola dhaaChina MoNamibia odha ninga mo odhindji nonando aantu mboka haya longo mo aanamibia yo ihaya futwa iimaliwa ya gwana.

Longitha ombaanga yaBank Windhoek Namibia oku sikilila oshimaliwa shoye shoka ho kwata nenge to pewa kaapambele yoye. Patulula ombanga yoye nena.

Kotokela ombaanga yoye. Ino gandja uuyelele wombaanga yoye kukehe omuntu te ku dhengele ta ti ota dhenge okuziilila koNedbank. tu dhengela konomola yongodhi 081 9592222 ngele owa hala uuyelele.

Shoprite okwa tula ko ofanditha kiilandithomwa ye omalovu itomana ondooha yotee yoomililita omathele gatatu otoyi adha koondola omilongo mbali. Ekende lyootate oWhiskey otoyi adha koondola ethele.

Omvula omayovi gaali nomilongombali nahamano Namibia okwa eta po iimaliwa iipe okuza kosipenitha sigo okomathele gaali.

Otaku popiwa Ondangwa trade fair ndyoka tayi ka kutha ombinga momulongo nantango ga apilili. Ila wu landithe iilandithomwa yoye oongaku, iikutu nakehe shoka to vulu oku landitha.

Namibia okwa gandja oshimaliwa shoondola omayovi o15 koshitopolwa shaKunene, opo ya tunge okapale komaudhano.

Ositola yo Shoprite otayi kongo aaniilonga yoku longa pomashina . Yo ya vule oku imonena iiyemo yawo yokomwedhi kehe. Matuka wukuudhithe ombapila

Tuma oshimaliwa shoye no Standard Bank PayPulse, longitha oshipatululo nomola, *140*6626.

Inoninga gumwe gomwaamboka taya ka kwatwa taya longitha iimaliwa yiifundja. Okwa konaakonwa kutya opuna aantu taya ningi iimaliwa, taya longitha oombaapila.

Namibia otaku tengenekwa ta longitha oshimaliwa oshindji oku landa iinima yokondje shivulithe okulanditha iinima ye yomo shilongo she.